Ikaramu nini cyane yo kwandikisha udukoresho twinshi turi mu dukarato dutandukanye tumwe ni tunini utundi ni duto duto twose dukoreshwa mu gufuta iyo umuntu yanditse ibitari vyo.

Icumba c'ishure ryisumbuye ribitswemwo ibitabo bitandukanye bikoreshwa muri ayo mashure akabati keza gafise utwumba dutandukanye ushobora kubikamwo n'ibindi bintu.

Inzu nziza cane isakajwe amabati ifise amatara meza kandi yose yakije imeza zikozwe mu biti zitondetswe ku murongo intebe z'inyegamo zo kwicarako.

Icumba c'ishure rya kaminuza rifise amatara manini cane ameze nkurukira mende, kandi yose arakije imeza zizungurutswe n'intebe zinyegamo.

Icumba c'ishure, rya kaminuza; risigishijwe hasi, irangi ry'ubururu, hejuru naho, iry'umuhondo; inzugi zibiri, z'ibiti, rumwe rwuguruye, urundi nagwo rwugaye.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa kane gisigishijwe irangi ryera ku ruhome, hejuru imitambikwa y'ibiti risakajwe amabati ashaje intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho.

Akazu ka sugumwe kagenewe igitsinagore gusa kubakishijwe amatafari aturiye gafise ururi rw'ivyuma rurimwo n'ibiyo bibonerana kandi rwugaye.

ibitabo vyiza cane bifise impapuro nkeya bipangapanzwe kimwe hejuru y'ikindi harimwo ic, umuhondo ic'urwatsi rutoto hamwe n'ic'ubururu

Icumba c'ishure rya kaminuza ribitswemwo ibitabo bitandukanye mu buryo bubereye ijisho bimwe ku murongo wo hasi ibindi bigakurikira kugenda gushitsa hejuru.

Imeza nziza cane ikozwe mu mbaho. Izungurutswe n'intebe zine z'inyegamo na zonyene zikozwe mu mbaho. Akabati karimwo ibitabo vyinshi cane bikoreshwa mu mashure.

Inzu nziza, yubakishijwe amatafari aturiye kandi isigishijwe irangi ry'umuhondo. Hejuru cane, utudirisha duto duto twemerera umuyaga mukeya kwinjira.

Ikibuga, ciza cane, c'umupira w'amaboko, ariko, nta mukinyi n'umwe, arimwo aragikiniramwo; inzu, ifise amadirisha y'ibiyo, bibonerana; udukingira amadirisha, tw'ivyuma.

Ububiko bw'ibitabo, bibitswe ahantu havyo, habitegekanirijwe; imeza, zikozwe mu mbaho, zegeranye; ibitabo bibiri, bisanzuruye; ibindi bitabo, bidasanzuruye, ahubwo, bigerekeranye.

Inzu, ifise amatara, meza cane, ameze nk'urukiramende, amanitswe hejuru, kandi amwe muri yo, arakije; ibitabo vyinshi, bibitswe ahantu havyo, habitegekanirijwe.

Urubaraza runini cane rufise inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu iyindi nzu ifise amadirisha y'ibiyo bibonerana imbuga irimwo utwatsi dutotahaye.

Udukoresho twiza cane tumeze nk'agasaho kakorewe gutwarwamwo impapuro canke utundi tuntu dutaremereye nkekaye imwe canke igitabo ikaramu zibiri z'ibiti i ruhande yatwo.

Akazu kasuguhumwe gafise ivyumba bine bitandukanye gakoreshwa mw'amazi iy umuntu ahejeje kwituma imiryango ibiri nta nzugi ziriko.

ishure rinini cyane rifise amatara meza ameze nk'urukiramende amanitswe hejuru kandi yose aracanye imeza zikozwe mu mbaho hejuru ariko zifise amaguru y'ivyuma

Ikibuga c'umupira w'amaboko, ibiti vyinshi cane vyegeranye birebire, kandi bisagaraye hejuru, bifise amashami meza n'amababi mato mato.

Icumba c'ishure ryiza cane rifise akabati ikibiti gafise utwumba dutandukany,e kamwe muri two kabitswemwo ibikoresho ubimetse nk'uducupa dukoreshwa mu bushakashatsi.

Icumba c'ishure ry'intango ribitswemwo ibitabo vyinshi bitandukanye. Vyose bipanzwe neza ahantu havyo habitegekanirijwe ,intebe nziza y'inyegamo ifise amaguru y'ivyuma.

Icumba c'ishure ry'intango riteye igomwe rifise hejuru amatara meza cane manini ameze nk'urukiramende kandi menshi muriyo yakije, imeza nziza zizungurutswa n'intebe z'inyegamo.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ariko isigishijwe irangi ry'umuhondo, hasi hashashwe amabuye y'amakorano utwumba dutandukanye two gukarabiramwo intoke agapapuro ko kwiyumutsa.

akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye gasakajwe amabati mashasha w'inzugi zibiri z'ibiti rumwe rwugaye urundi nago rwuguruye

Umwambaro umwe w'impuzu nziza cane kandi zijanye agapira k'amaboko aciyeko arimwo irang ryirabura hamwe n'iritukura n'ipantaro nayo nyene isa gutsyo.

Igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera. Amashure yubakishijwe amatafari aturiye. Inkingi ndende cane z'ivyuma kandi zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Uburaro bw'abanyeshuri, biga mu mashuri y'indaro, burimwo ibitanda bigerekeranye, kimwe hasi ikindi hejuru, bisashwe neza, hamwe n'ibireta vyo kwipfuka.

Ububiko bw'ibitabo bibitswe neza cane ahantu havyo habitegekanirijwe; bimwe muri vyo ni ivy'icigwa c'ibiharuro ibindi ni ivy'icongereza ariko harimwo n'ivy'akahise.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, nta mukinyi numwe arimw'arakinira muri ico kibuga, ariko umupira uterewe hejuru. Igicu kirimwo ibara ryera hamwe n'irindi rimeze nk'iry'ubururu.

Ishure ry'intango rifise amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana kandi na yonyene afise udukingira amadirisha tw'ivyuma. Intebe nziza zikozwe mu mbaho ariko zifise amaguru y'ivyuma.

Icumba c'ishure gifise inkingi nini cane zisigishijwe irangi ry'umuhondo hamwe n'iryirabura hasi imbere uduti twishi cane dusagaraye kandi dufise amababi matoto.

Udukaye, duto duto, twinshi cane, tw'amabara, atandukanye; harimwo akirabura, ak'ubururu, agatukura, kubandanya; dukunda guhabwa, abantu bagiye guhabwa, inyigisho kukintu, runaka.

Inyundo nziza cane ikira inshasha ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura hamwe n'iryo umuhondo ikunda gukoreshwa n'abubatsi mu gihe bashaka gukomera umusumari mu giti.

Ikibuga c'umupira w'amaboko abahungu benshi bagize imigwi ibiri itandukanye barimwo barakina ku ruhande abandi bantu benshi barimwo barihera ijisho.

Igipapuro c'ikinyamakuru kirambitse hasi canditsweko ibintu bitandukanye hakoreshejwe imashini y'inyabwonko. Ikiganza c'umuntu kiri hejuru y'ico kinyamakuru.

Igicu ciza cane kirimwo ibara ryera hamwe niryubururu inzu nziza isakajwe amabati uruzitiro rurerure cane rwubakishijwe ivyuma.

Inzu isigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome ifise idirisha ry'ibiyo bibonerana ibitabu vyinshi cane bibitswe ahantu havyo habitegekanirijwe agatebe karekare gakozwe mu biti.

Ikibaho kinini cane cirabura canditsweko ibiharuro bitandukanye. Agakoresho kifashishwa mu cigwa c'ibiharuro mu bijanye no guteranya, kugwiza no kugabura.

Ibitabo vyinshi cane bibitswe mu kabati gakozwe mu mbaho imeza nziza cane iriko agakaye gatoya kanditswemwo ibintu bitandukanye n'ikaramu y'ubururu.

Ikibuga c'umupira w'amaguru. Ibiti vyinshi vyegeranye, bimwe bifise amashami maremare avyibushe n'amababi matomato. Inzu yubatswe hirya cane y'ico kibuga.

Icumba c'ishure ry'intango kibitswemwo ibitabo vyinshi bitandukanye, utubati twiza dufise ivyumba bitandukanye. Amameza ateye igomwe imbere yayo hari intebe z'inyegamo.

Udukingira intoke tw'umuhondo. Kamwe kambagwa mu kiganza c'iburyo, akandi nako c'ibubamfu. Dukunda gukoreshwa cane n'abaganga nk'iyo bagiye kubaga umuntu canke gukora ku kindi kintu co kwa muganga.

Inyubako, nziza cane, ifise amadirisha y'ibiyo, bibonerana; irimwo ahantu, hatandukanye, umuntu ashobora, gukarabira, mu ntoke, canke mu maso.

Inzu nziza cane ifise itara hejuru rirerire, kandi ryakije utwumba dutandukanye turiko inzugi z'ivyuma zose zisigishijwe irangi ry'ubururu.

Icumba ciza cane categuriwe inama kirimwo imeza myinshi cane zikozwe mu mbaho ariko zifise amaguru y'ivyuma imbere y'imeza imwimwe hari intebe nziza iriko imido.

Inzu nini cane, ifise inkingi zubakishijwe isima, amadirisha y'ibiyo bibonerana, imeza nyinshi cane ziri ku murongo, zikikujwe n'intebe z'inyegamo.

Icumba, c'ishure ry'ubushakashatsi; imeza nyinshi cane, zikozwe mu mbaho, zegeranye, ziteretsweko imwe imwe, imashini z'inyabwonko, zibiri zibiri; intebe z'inyegamo, zitukura.

Akazu kasugume kanini cane kafise ivyumba bitandukanye. Kubakishijwe amatafari aturiye inkingi z'ivyuma imitambikwa hejuru na yonyini y'ivyuma.

Inzu yubakiwe inama gusa ifise imiryango iriko inzugi zugaye imeza nyinshi cane zikozwe mu biti intebe ndende umuntu ashobora kwicarako.

Imeza nini cane ikozwe mumbaho .Agakoresho kifashishwa mu gusongora ikaramu y'igiti iyo yanse kwandika neza .Akandi kakoresho kifashishwa mu gufuta ivyo ikaramu y'igiti yanditse.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka windwi intebe ndende z'abanyeshure zikozwe mu mbaho hejuru y'izo ntebe hariko ibitabo bibiri bibiri vy'umunyeshure.

icumba c'ishure ry'intango ribitswemwo ibitabo vyinshi bitandukanye ariko higanjemwo zakazinduzi bimwe muri vyo nivy'ubururu ariko harimwo ibifise n'amabara y'umuhondo

Imeza zibiri zose zikozwe mu mbaho ziriko ibipapuro bitandukanye bimeze nk'ibinyamakuru, amatara meza amanitswe hejuru kandi yose yakije.

Kaminuza nkuru y'igihugu cu Rwanda n'inzu y'igorofa igeretswe kabiri ifise amadirisha n'inzugi z'ibiyo bibonerana imbuga nziza irimwo utwatsi dutotaye

Icumba c'ubushakashatsi kirimwo amameza menshi cane atondetswe ku murongo asashwe ko ibitambara bitandukanye hejuru yayo hariko imashini y'inyabwonko.

Akarima karimwo utwatsi dutotahaye hamwe n'utubuye duto duto. Uruzitiro rurerure cane rufise uruhande rwubatswe n'ivyuma. Igiti ciza cane cakuze kirasagarara kandi gifise n'amababi asongoye.

Agakaye gatoya kanditswemo ibintu bitandukanye .Igikoresho cifashishwa cane cane mu cigwa c'ibiharuro canke kandi kigakoreshwa n'abadandaza ,iyo bashaka guteranya , gukuramwo hamwe no kugabura

Inyubako y'igorofa igeretswe kabiri amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana igiti kinini gifise kandi amashami maremare n'utubabi duto duto.

Icumba c'ishure gifise urubaho runini cane rwirabura ruhometswe ku ruhome idirisha rinini ry'ibiyo ubibonerana intebe z'abanyishure zitondetswe ku mirongo ine ibangabangani.

Ingazi ifise amaguru ane y'ivyuma, isigishijwe irangi ritukura, ifise ahantu hatandukanye ukandagirako, aha mbere, aha kabiri, aha gatatu n'aha kane ari naho hanyuma.

Ikibuga c'umupira w'amaguru kibereye ijisho nta mukinyi n'umwe arimwaragikiniramwo .Inyuma yaco uduti tureture dufise amashami mato mato n'amababi yegeranye.

Icumba c'ishure, ryiza cane, ryateguriwe inama; kirimwo imeza nyinshi, zitondetswe ku mirongo; zose, zikozwe mu mbaho, ariko, zifise amaguru, y'ivyuma.

Ikibuga kinini cane kirimwo utwatsi dukeya, ibikoresho bvyubakiwe abana kugirango baze gukiniramwo banezerwe; ahantu hamwe abana baraduga hejuru hanyuma bakishungururira hasi. Ahandi naho umwana aricaramwo bakamusunika.

Impapuro nyinshi cane zanditsweko ibintu bitandukanye hakoreshejwe ikaramu y'ubururu, hamwe n'iyirabura. Imashini y'inyabwonko icanye.

Agakoresho keza cane kifashishwa mu cigwa c'ibiharuro iyo bashaka guca umurongo ufise ibipimo runaka karacari gashasha kuko gatekewe mu kintu cako.

Udukoresho dutandukanye tumeze nkudusaho dutwara impapuro gusa .Tumwe nutw'ubururu utundi turatukura ariko harimwo n'utw'icatsi kibisi.

Icumba c'ishure ry'intango rifise amadirisha y'ibiyo bibonerana, imeza nyinshi cane z'ibiti zicapweko umusaraba, intebe z'inyegamwo zitukura.

Ikibuga c'umupira w'amaguru gisharijwe n'utwatsi duteye igomwe. Igiti kimwe gifise amashami menshi cane maremare, n'amababi mato mato asongoye.

akantu kabitswemwo udukoresho dutandukanye tw'icuma dukunda gukoreshwa mu cigwa c'ibiharuro kamwe muri two umuntu agashiramwo ikaramu hanyuma agaca umurongo uhese wugaye canke huguruye

Icumba c'ishure rya kaminuza, rifise amatara menshi cane hejuru ariko azimije, amameza meza cane akozwe mu mbaho ariko afise amaguru y'ivyuma.

Uburaro bw'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye burimwo ibitanda vyinshi cane kandi vyegeranye biriko imido minini minini n'imisego yo kwiseguza.

Umupira wo gukina ufise amabara atandukanye iryera, iry'umuhondo hamwe n'iry'ubururu, wanditswe ko ijambo mikasa mw'ibara ryirabura.

Akazu ka sugumwe kubakishijwe amatafari aturiye. Umugano mutoya cane w'icatsi kibisi utwara amazi muri ako kazu utwumba dutandukanye abagabo bihagarikamwo.

Akazu ka si ugumwe gakoreshwamwo amazi iyo umuntu agiye kukitumamwo, indobo nziza cane y'urwatsi rubisi irimwo amazi, hirya gato agakoresho kabikwamwo umukubuzo.

Inzu nziza, yubakishijwe amatafari, aturiye, ifise, n'urundi ruhande, rusigishijwe irangi, ry'umuhondo; inkingi nini cane, yubatswe mw'isima; ikibanza, abagabo, bagenda kwihagarikamwo, iyo bashaka, umwanda mutoya.

Akazu kasugumwe gisigishijwe Irangi ritukura uruhande rumwe . Urundu ruhande narwo rusigishije isima ahantu umuntu ahonyoza ibirenge naho hubatswe nisima.

Ikibuga ciza c'umupira abanyeshuri batandukanye barimwo barinonora imitsi bakoresheje umupira w'amaboko ibiti birebire bifise amashami mato mato n'amababi ateyigomwe.

Ikibuga c'umupira w'amaguru giteye igomwe kirazitiye impande zose kandi no hejuru kirasakaye hirya yaco hari uduti twinshi cane duteye igomwe dufise amababi mato mato.

icumba c'uburaro bw'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bufise ibitanda vyinshi cane bigerekeranye kimwe hejuru y'ikindi kandi vyose birasashe neza kiretse kimwe co hasi.

Agakarato kabitswemwo amakaramu y'ibiti yandika irangi. Atondetswe neza cane imwe iruhande y'iyindi. Harimwo ayatukura harimwo kandi n'ayo ubururu.

Icumba, c'ishure ryisumbuye, ribikwamwo ibitabo; utubati, twiza cane, dukozwe mu mbaho; dufise ivyumba, vyinshi, umuntu ashobora, kubikamwo, ivyo ashaka.

Akazu ka sugumwe kagenewe igitsina gabo gusa. Gasigishijwe irangi ritukura uruhande rumwe. Aho bahonyoza ibirenge hubakishijwe isima.

Abahungu b'abasore, bane, bariko barinonora imitsi, bakoresheje umupira w'amaboko; abandi bantu, ku ruhande, biganjemwo, abambaye impuzu z'ubururu, barimwo barakurikirana, urwo rukino.

Akazu, ka surwumwe, kubakishijwe amatafari, aturiye; gafise urugi runini, rw'ivyuma, kandi rwuguruye; igicu, kirimwo ibara ry'ubururu, hamwe n'iryera; imbuga itewemwo utwatsi, dutotaye.

Icumba c'ishure rya kaminuza igisata c'ubushakashatsi imeza ndende cane iteretsweko imashini za nyabwonko zirabura kandi zose zizimije.

icumba c'ishure ry'intango risashwemwo hasi amabuye iy'amakorano intebe zikozwe mu mbaho imwimwe yose ishobora kwakira abanyeshure babiri canke batatu

Icumba cubakishijwe amatafari aturiye, akabaati gakozwe mu mbaho, udukopo dupfundikiye turimwo imiti itandukanye ikoreshwa kwa muganga.

Inzu nziza cane ifise amatara maremare amanitswe hejuru ariko azimije ikibanza bubakiye kubanza gukaraba intoke canke kogerezamwo ibindi bikoresho bitandukanye.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi abanyeshure basanzwe bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu bose bambaye amataburiya yera bafise mu minwe amakaramu bariko barandika.

Icumba c'ubushakashatsi, ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome, umugabo yambaye itaburiya yera ahengetse umutwe araba umunyeshure ivyo arimwo arakora.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye umugano mutoya cane wera uca hejuru rwose uyundi mugano w'icatsi kibisi umanuka hasi uriko urufunguruzo rwugurura amazi.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi, risashwemwo amabuye y'amakorano, imeza zitimukanwa, iyindi meza ku ruhande ikozwe mu mbaho ariko ifise amaguru y'ivyuma.

Umugore afise imishatsi miremire iboheye inyuma, kandi irimwo n'amavuta yambaye amarori mu maso itaburiya ndende iyera no dukingira intoke tw'ubururu.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi. Abantu basanzwe bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu, babiri muri bo bambaye udukingira umunwa amataburiya maremare yera, bahagaze iruhande y'imeza bafise amakaye mu ntoke.

Inzu, nziza cane, ifise amatara atatu, manini, kandi yose yaka; amadirisha y'ibiyo, bibonerana; imeza, zikozwe mu mbaho, ziteretsweko ibintu, bitandukanye.

Umunzani gupima ibiro bitarenga icumi vyonyene, urushinge rwerekana ibiro umuntu ageze ko canke icyo umuntu ateretseko gipima ufise kandi isahani y'icuma baterekamw'ivyo bagiye gupima.

Icumba c'ishure ry'ubushakashatsi. Ibikoresho vyinshi cane bikoreshwa muri ico gikorwa. Bimwe bimeze nk'ibikombe vy'ibirahure birimwo imiti bavangavanze.

Icumba, c'ubushakashatsi; umuntu w'umugore, yitwikiriye, igitambara gitukura, mu mutwe; yambaye itaburiya yera, y'amaboko maremare, hamwe n'udukingira intoke.

Inzu y'igorofa igeretswe gatatu ifise inkingi zubakishijwe isima kandi zisigishijwe irangi amadirisha y'ibiyo bibonerana amwe muriyo yugaye.

Inzu nziza cane, yubakishijwe amatafari, aturiye, ifise idirisha, rinini cane, ry'ibiyo bibonerana; udukingira amadirisha, tw'ivyuma, urugi runini, rw'ivyuma, kandi gwuguruye.

Inzu nini yubakishijwe amatafari aturiye hejuru umugano mutoya uwera, uyundi mugano w'icyatsi kibisi uriko urufunguruzo rutukura rufungura amazi.

Icumba, c'ubushakashatsi; umuntu w'umugore, yambaye amarori, mu maso, afise imishatsi, itsivye, ihambiririye inyuma; yambaye itaburiya, yera, n'udukingira intoki, tw'ubururu.

Icumba kibikwamwo ibikoresho bitandukanye gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome .Udukarato tugerekeranye turimwo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu gikorwa c'ubushakashatsi.

icumba c'ishure ry'ubushakashatsi, abanyeshure basanzwe bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu, bambaye amataburiya yera, bose bafise mu biganza amakaramu barimwo barandika.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishijwe amatafari aturiye. Idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana urugi rw'ivyuma rwuguruye umugabo yambaye itaburiya yera y'amaboko maremare.

Akabati, gakozwe mu mbaho, gafise ivyumba bine, bibikwamwo ibintu; amakaye, mato mato, abitswe muri ako kabati, kandi yose, apangapanganyweko.

Udukaye dutoduto cane dufise amabara atandukanye. Dupangapanganyweko kamwe hejuru y'akandi. Dukunda gukoreshwa nk'iyo har'inyigisho runaka zateguriwe urwego rw'abantu runaka.

Inzu nziza cane ibitswemwo ibitabo bitandukanye kandi biri ahantu havyo habitegekanirijwe, imeza ndende ikozwe mu mbaho, izungurutswe n'intebe zitatu z'inyegamo.

Ububiko bw'ibitabo ata gitabo na kimwe kirimwo bufise idirisha ryiza cane ry'ibiyo bibonerana imeza zibiri zikozwe mu mbaho intebe imwe y'inyigamu.

Ububiko bw'ibitabo bikoreshwa mu mashuri yisumbuye. Harimwo: ivy'ikirundi, ibiharuro n'icongereza. Imeza zikozwe mu mbaho, imbere yazo har'intebe zibiri z'inyegamo.

Ingwa ziri mu dukarato twazo, zimwe n'izumuhondo, izindi nazo zirera, zose zikoreshwa kw'ishure iyo umuntu ashaka kwandika ku kibaho.

Umugabo yambaye ibirato vy'irabura ipantaro y'ikoboyi agapira gatukura k'amaboko magufi, uyundi mugabo ahagaze imbere y'iwe ariko aramufasha gusanura igikoresho c'amatara.

Umwambaro w'impuzu mwiza cane kandi uberanye agapira k'amaboko magufi karimwo ibara ryirabura hamwe niryubururu kari kumwe n'ikabutura yako nayo nyene irimwo ibara ryirabura.

Umupira mwiza cane ufise amabara abiri atandukanye, umeze nk'akadenesi abakobwa bakina bakaza baraherezanya canke bafata bakadundadunda musi y'amaguru.

Uruhome rw'inzu ruhometsweko ikibaho kinini cane, kandi cirabura rwanditsweko ibintu bitandukanye, hakoreshejwe ingwa yera, hamwe n'iyitukura, amwe mu majambo yanditswe mu rurimi rw'ikinyamazuru.

Imbuga nziza cyane irimwo utwatsi dukeya dutotahaye ahantu hubakiwe abana kugirango baze kuharira umunyenga umwe aricara uwundi na we akamusunika.

Igihanaguzo ciza cane gifise ahantu umuntu afata hakoreshejwe intoke gikoreshwa cyane cyane mu mashure umuntu ashaka guhanagura ikibaho ngo akureko ingwa.

Ivyuma vyo kwinonoreramwo imitsi vyubatswe nk'inkingazi vyose ni by'urwatsi rubisi ahantu umuntu yurira n'amaguru yafatishije amaboko imbuga irimwo utwatsi dutotahaye.

Imbuga, irimwo utwatsi, dutotahaye; izuba riraka, uruhande rumwe, rurimwo umuco, w'izuba; urundi ruhande nagwo, rurimwo igitutu, ahantu hubakiwe abana, kugira ngo bahakinire, binezereze.

Amakaramu manini cane yo kwandikisha amwe muri yo n'ayubururu ayandi aratukura harimwo n'ayirabura mbere n'ayurwatsi rubisi igikoresho co gufuta iyo umuntu yihenze.

Umupira mwiza cane ufise amabara abiri atandukanye umeze nk'akadenesi abakobwa bakina bakaza baraherezanya canke bakaza baradundadunda hasi.

Imeza ikozwe mu mbaho iriko utuntu twishi dutandukanye ibitabo bibiri birimwo ibara ry'ubururu hamwe niryera amakaramu y'ibiti ari mu dukarato twayo.

Uburaro bw'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bufise ibitanda bitandukanye bikozwe mu mbaho vyose bisashweko imido ifise amabara atandukanye.

Akabati, karekare cane, gakozwe mu mbaho; gafise ivyumba bitatu, bitandukanye, kandi karugaye; inzu yubakishijwe amatafari, aturiye; ikibaho, canditsweko ijambo, mu rurimi rw'ikinyamazuru.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu, iryera hamwe n'irimeze nt'iryirabura amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakacwe amabati mashasha imbuga irimwo umusenyi nutubuye duto duto.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe rimwe igiti kinini cane gifise intimbatimba ivyibushe amashami atatu maremare n'amababi meza cane.

Izuba, ririmwo riraka; uruhande rumwe, rurimwo umuco waryo; indobo y'urwatsi rubisi, irimwo urupapuro imbere; utwatsi dukeya mu mbuga; urundi ruhande narwo, rubonekesha igitutu.

Ishure ry'intango, umwaka wa gatandatu; rifise amatara, abiri, yiburungushuye, amanitse hejuru; intebe, nyinshi cane, z'abanyeshure, zikozwe mu mbaho, hejuru, ariko, zifise amaguru, y'ivyuma.

Amashure, yubakishijwe amatafari, aturiye, asakajwe amabati, mashasha, imiryango yayo, iruguruye; abanyeshure, bahagaze mu kibuga, c'umupira w'amaguru, atakintu na kimwe, bariko barakora.

ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye afise inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu inzugi nazonyene niz'ivyuma zimwe ziruguruye ariko izindi zirugaye

Ikigo c'amashure yisumbuye ageretswe kabiri. Afise amadirisha meza cane y'ibiyo bibonerana. Ahantu hubakiwe abanyeshure bakinira. Baraza bakuriramwo hejuru, hanyuma bakishungururira hasi.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'irera inzu yubakishijwe amatafari aturiye, kandi isigishijwe irangi iry' umuhondo urugi rw'ubururu rwugayo.

Igorofa yubakishijwe amatafari aturiye, igeretswe kabiri ,ifise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma ,kandi vyose bisigishijwe irangi ry'ubururu ,umwigisha w'umugabo agendagenda imbere y'iyo nzu.

Inzu isakajwe amabati mashasha amabendera abiri harimwo rimwe ryamaze kumanikwa n'irindi ry'igihugu c'uburundi ritaramanikwa imbuga nziza irimwo utubuye.

Uruhome rw'inzu, yubakishijwe amatafari, y'ivyondo; rumanitsweko ikibaho, kinini cane, cirabura, canditsweko imperekeranya, zitandukanye, z'ururimi rw'ikirundi.

Igorofa, igeretswe rimwe; ibendera ry'igihugu, c'Uburundi, rimanitswe; ikindi giti c'ibendera, kigaragara; imbuga irimwo, utubuye twinshi cane, tumanyaguwe, hakoreshejwe, inyundo.

inyubako yitwa stela matutina ifise inkingi izubakishijwe isima kandi zisigishijwe amarangi abiri atandukanye imbere yayo hari akarima karimwo utwatsi dutotahaye

Icumba c'ishure, ryubakishijwe, amatafari aturiye; urubaho, runini cane, rwirabura, rwanditsweko amajambo, atandukanye, n'ingwa yera; intebe z'abanyeshure, hamwe n'imeza, zikozwe mu biti.

Intebe y'inyegamo ikozwe mu mbaho abanyeshure bakiri bato b'abahungu n'abakobwa bose umwe umwe afise igitabo muntoke harimwo uwuriko arasoma nundi yirabira hirya kwa mugenzi wiwe.

Uruhome rw'inzu isigishijwe irangi ry'umuhondo rumanitsweko urupapuro rurerure cane ruriko ibishushanyo vyinshi vy'amasaha yerekana ibihe bitandukanye.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye; ikiranganzira gishinzwe ku maguru abiri cerekana izina ry'iryo shure ahantu harunze amabuye manini manini.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa kane ingwa nyinshi cane zirambitswe ahantu zose zirera kandi zimwe muri zo zisa nizatanguye gukoreshwa.

Ikibaho, kinini cane, cirabura, canditsweko amajambo, atandukanye, mu rurimi rw'ikinyamazuru; indome zitandukanye, harimwo n'izivuga, zo mu rurimi rw'ikirundi.

Imbuga irimwo utwatsi, umusenyi hamwe n'utubuye duto duto, abanyeshuri bahetse mu migongo yabo udusaho dutandukanye, inzu isakajwe amabati ashaje.

ikidara kinini cane gihagaze ku nkingi z'ivyuma gisakajwe amabati kandi gifise imitambikwa y'ivyuma y'igiti kirekire cane gifise amashami maremare n'amababi mato mato asongoye

ikigo c'amashuri yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati atukura urugi rw'icuma rusigishijwe irangi ry'ubururu rwuguruye.

Inyubako nini cane y'igorofa igeretswe kabiri ifise imiryango yose yuguruye ibendera ry'igihugu cU Burundi rimanitswe abantu batatu bari munsi yaryo.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa gatandatu ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome, intebe zikozwe mu mbaho ariko zifise amaguru y'ivyuma.

Icumba c'inzu, yubakishijwe amatafari aturiye. Iriko urupapuro runini cane, rucapweko igishushanyo c'inzu, ifise amadirisha abiri, n'umuryango wugaye.

Icumba c'ishure, umwaka wa gatatu w'amashure y'intango, kirimwo intebe nyinshi cane zikozwe mu mbaho hejuru, ariko zifise amaguru y'ivyuma.

Inzu nziza cane ibikwamwo ibitabo bikoreshwa n'abanyeshure, bipanzwe neza ahantu havyo habitegekanirijwe kimwe hejuru y'ikindi canke kimwe hambavu y'ikindi.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye, kandi asakajwe amabati uruzitiro ruriko ibicapo bitandukanye harimwo n'abantu igiti cakuze kirasagarara gifise n'amashurwe.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye gifise amadirisha n'inzugi vyose by'ivyuma kandi bisigishijwe irangi ry'ubwatsi rubisi, inkingi nini z'isima.

Ikigo kinini cane ic'amashure harimwo ayo kwimenyererezamwo nay'intango. Abanyeshure basohoka baca mu muryango mutoya wuguruye. Imodoka nini yunguruza abanyeshure.

Inzu nziza, yubakishijwe amatafari, aturiye; hejuru, ifise akadirisha gatoya, kemerera, umuyaga mukeya, kwinjira; igiti kimeze nk'ikigazi, gitotahaye.

Inyubako nini cane isigishijwe irangi ryera ku mpome utudirisha twinshi duto duto twemerera umuyaga mukeya kwinjira hejuru imitambikwa y'ibiti.

Abanyeshure benshi cane bahagaze harimwo umwe ameze nk'umuzungu. Uwundi nawe ni umukobwa afise imishatsi itsivye miremire kandi iboheye inyuma.

Intebe nziza cane ikozwe mu mbaho ifise akantu imbere ko kwandikirako gateretsweko ikaye isanzuruye yanditswemwo ibintu bitandukanye hakoreshejwe ikaramu y'ubururu.

Inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye akantu bakandako amatara akaka canke akazima utudirisha twinshi cane dutoduto twemerera umuyaga mukeya kwinjira.

Imeza nini cane ikozwe imumbaho ikaramu y'igiti irambitswe kuri iyo meza .Udukoresho dukoreshwa mu gusongora iyo karamu iyo itacandika neza.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye, ageretswe rimwe. Afise amadirisha y'ibiyo bibonerana. Ibendera ry'igihugu c'Uburundi riramanitswe.

ikigo c'amasure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye udukingira amadirishya tw'ivyuma intebe y'umunyeshure iri mbere y'ayo mashure ikozwe mu mbaho

Inzu nziza cane isigishijwe irange iry' umuhondo rivanzwemwo n'irindi ryinshi ryera ku mpome hasi hasashwemwo amabuye y'amakorano intebe nziza y'inyigamo.

Abanyeshuri bagizwe n'abahungu n'abakobwa bose bambaye hejuru amashati yera hasi naho bambaye imyambaro yirabura. Umwe muri bo yitwikiriye nk'aho wogirango n' umurisiramu.

Inzu, yubakishijwe, amatafari aturiye; ifise idirisha ry'imbaho, ryugaye; imbere yayo, akarima, karimwo ingundu, z'ibitoke; utwatsi dukeya, turi iruhande, y'iyo nzu.

Icumba c'ishure ryiza cane risigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome ibitambara bipfuka amadirisha byose birambuye intebe ikozwe mu mbaho ariko ifise amaguru y'ivyuma.

Ikibaho kinini cane canditsweko amajambo atandukanye hamwe n'indome z'ikirundi a,b,e,d,e,f,g,h,i,j.

Uruhome rw'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye. Ruhometsweko ikibaho kinini cane canditsweko ibiharuro bitandukanye, uhereye ku mirongo ibiri na rimwe kugeza ku mirongo ine.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati ashaje imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto uduti tumeze nk'amashurwe yo gushariza.

ikigo kinini cane kirimwo amashure atandukanye ayo kwimenyererezamwo hamwe nayi ntango umuryango munini uriko urugi rw'icuma ariko uruhande rumwe rwuguruye

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera inzu yubakishijwe amatafari aturiye ariko hejuru hariho agace kabomotse igiti camye ibipapayi.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye. Asakajwe amabati atukura. Abanyeshure benshi cane bari hanze, bambaye imyambaro y'ishure myiza cane.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati imbuga irimwo umusenyi hamwe n'utubuye duto duto igiti c'ikigazi gisagaraye cane.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye ifise umureko w'umugano uzana amazi mu kintu cubakishijwe isima ,imbuga irimwo ivu nutubuye duto duto.

Ikigo c'amashure, yubakishijwe, amatafari aturiye; abanyeshure, bambaye impuzu zabo, zibaranga; bahetse mu migongo, isaho, irimwo ibikoresho, bakoresha kw'ishure.

Abanyeshuri beshi cane bambaye imyambaro yirabura hasi n'amashati yera hejuru umwe muri bo yitwikiriye igitambara nkaho wogirango n'umuyisiramu uwundi mu kobwa wewe ahetse isaho ntoya yirabura mu mugongo.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye gifise inzugi nziza z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'umuhondo urugo rwubakishijwe ibiti vy'iminyari.

Uruhome rw'inzu yubakishijwe amatafari aturiye rumanitswe ko ikibaho kinini cane cirabura canditswe ko amajambo atandukanye, umusi wa kane igenekerezo rya cumi na gatanu nzero umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Imeza ikozwe mu mbaho, iriko udupande dutandukanye dukozwe mu mpapuro, utundi natwo dukozwe mu mbaho twanditsweko ibiharuro bitandukanye mu mabara adasa.

Urupapuro rwanditswe ko amajambo atandukanye hakoreshejwe imashini y'inyabwonko agakoresho gakoreshwa mu cikwa c'ibiharuro iyo umuntu ashaka guteranya kugwiza gukuramwo canke ibindi bindi a.

Uruhome rw'inzu ruhometswe ko ikibaho kinini cane cirabura, canditswe ko amajambo atandukanye kandi yose yanditswe mu rurimi rw'ikinyamazuru.

Udukaye duto duto duteretswe ku meza y'igiti udukarato twinshi cane turimwo amakaramu yo kwandikisha amwe muri yo yandika ubururu ayandi nayo urwatsi rutoto.

Icumba c'ishure umwaka wa kane w'intango idirisha ry'ibiyo bibonerana kandi ryuguruye imeza isashweko ibitambara bibiri hejuru.

Imbuga nziza cane irimwo utwatse dukeya tumwe turacari tubisi ariko harimwo nutwumye amashuri yubakishijwe amatafari aturiye kandi afise inzugi z'ubururu.

Amashure yubakeshijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati atukura. Igiti ciza cakuze kirasagarara hejuru ibendera ry'igihugu cu Burundi rirahungabana.

Uruhome rw'inzu ruhometsweko ikibaho kinini cane cirabura canditsweko igisoro co kugwiza, bibiri kugwiza kimwe bingana bibiri, bibiri kugwiza bibiri bingana bine, bibiri kugwiza bitatu bingana bitandatu.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye, amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana, ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome, intebe ndende z'abanyeshure zo kwicarako.

Uruhome rw'inzu isigishijwe irangi ry'umuhondo rumanitswe ko ibipapuro birebire cane icapwe ko amasaha atandukanye amwe muri yo yerekana saa munani ayandi saa cenda.

Ikibaho kinini cane gisa n'urwatsi rubisi gihagaze ku maguru abiri y'imbaho, kandi ariko imipine. Umuntu arashobora kucunguruza akagikura uruhande rumwe agitwara ahandi.

Uruhome rwinzu rusigishijwe irangi ry'umuhondo rumanitswe ko igipapuro kinini cane cera canditswe ko amajambo atandukanye yerekana amasi abantu bafise isindimwa isi y'umusenyi hamwe n'isi y'ibumba.

Ikibuga ciza cane c'umupira w'amaboko atamukinyi numwe arimwo aragikiniramwo kizungurutswe n'utwatsi twinshi cane tumwe nitureture ariko utundi two nitugufi.

Igiti kinini cane gifise ishami ry'intimbatimba nini . Amababi ni mato mato .Ahantu hubakiwe abana baza bagakinira kugirango binezereze.

Abagabo bicaye ku ikibumbano c'isima amasaho atatu yirabura ari inyuma yabo imvuga nziza irimwo umusenyi niutubuye dutoduto twiburungushuye.

Ikibuga kinini cane c'umupira w'amaboko, izuba ririmwo riraka uruhande rumwe, umuco w'izuba urundi ruhande y'igitutu, amazu yubakishijwe amatafari aturiye.

Ikirasi c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye. Risakajwe n'amabati afise imigongo minini. Urugi rw'ivyuma rusigishijwe irangi ryera kandi rwugaye.

Imbuga nziza cane. Uruhande rumwe rurimwo utwatsi dukeya, urundi narwo ni umusenyi urimwo n'utubuye duto duto. Igiti kimwe gifise udushami tureture n'amababi mato mato.

Akantu karunzemwo amakaramu y'ibiti mu buryo bw'akajagari. Amwe muriyo nay'ubururu, ayandi aratukura, harimwo n'ayirabura.

Utubati, dufise inzugi z'ivyuma, zisigishije irangi ritukura Kandi zugaye. Umutaka mwiza utukura usanzuruye ariko uryamitswe hasi.

Ishure ryubakishijwe Amatafari y'ivyondo, urubaho runini cane ,rwirabura, ruhometswe ku ruhome rwanditsweko indome zitandukanye, z'ikirundi mu buryo butari bumwe.

Igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu hamwe ni ryera imodoka ntoya itwara abantu batarenze batanu, inzu isigishijwe irangira ritukura hasi n'irindi ry'umuhondo uvanzemwo ni ryera hejuru.

Ishure rifise amadirisha n'inzugi z'ivyuma. Umunyeshure ahetse isaho mu mugongo yirabura kandi yambaye imyambaro y'ishure. Ahagaze imbere y'umuryango;

Utuzu twasugumwe twinshi cane igiti kirekire c'umuyembe gifise amashami maremare n'utubabi duto duto ariko twegeranye imbuga isigishijwe isima.

Inzu nziza cane igeretswe rimwe yubakishijwe amatafari aturiye ifise inzugi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu ibendera ry'igihugu cu Burundi rihungabana imbere y'iyonzu.

Impeza nini cane ikozwe imumbaho igitabu kinini cane c'ibiharuro kandi kiriko abantu b'abanyeshure bacafye inyuma ku gifuniko caco.

Icumba c'ishure ribitswemwo ibitabo bikoreshwa n'abanyeshure imeza nyinshi cane zikozwe mu mbaho ibitabo bitandukanye bipanzwe kurizo meza.

Inzu, yubakishijwe amatafari, aturiye; umunyeshure akiri muto, yicaye mu ntebe, y'inyegamo; imbere yiwe, hari imeza, iriko ikaye, hamwe n'igitabo, vyose bisanzuruye.

Amashure meza cane afise imiryango iriko inzugi z'ibiti kandi zuguruye imbuga nziza irimwo ibivu hamwe n'utubuye twiburungushuye.

Imeza ikozwe mu mbaho hejuru iriko udukoresho dukoreshwa mu gusongora ikaramu y'igiti iyo itarimwo irandika neza utundi dukoresho turi mu dukarato duto duto dukoreshwa mu guhanagura iyo karamu iyo wihenze.

Amakaramu abiri y'ibiti asongoye neza cane, udukoresho dukoreshwa mu gufuta ivyo ayo makaramu y'ibiti yanditse nkiyo umuntu asanze yanditse ibitarivyo.

Ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, ariko urundi ruhande rwubakishijwe ay'ivyondo urubaho runini cane ruhometswe ku ruhome; imeza ikozwe mu mbaho intebe z'abanyeshure.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa kane ryubakishijwe amatafari aturiye rifise amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana umuryango uriko urugi rw'icuma rwuguruye.

Icumba c'ishure, ry'intango; ikibaho, kinini cane, gihometswe ku ruhome, canditsweko, ibintu bitandukanye; udukarato, turimwo ingwa, zo kwandikisha; intebe z'abanyeshure, zikozwe mu mbaho.

Urubaraza rufise inkingi z'ivyuma kandi rusakajwe amabati izuba ririmwo riraka, uruhande rumwe rurimwo umuco waryo ariko urundi rurimwo igitutu.

Inzu yubakishijwe amabuye hasi hejuru amatafari y'umusenyi uvanzwemwo n'isima, imbuga irimwo utwatsi idutotahaye n'ibiti birebire umunyeshure yambaye impuzu vyirabura yicaye.

Uburaro bw'abanyeshure biga mu mashure y'intango burimwo ibitanda bitandukanye vyubakishijwe ivyuma, kandi bisigishijwe irangi iritukura, biriko imido minini cane ishashweko amashuka.

Amashure meza cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi ageretswe rimwe. Igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera. Imbuga nziza irimwo utwatsi dutotahaye n'uduti tureture.

Ikigo ic'amashure yubakishijwe amatafari aturiye afise amadirisha y'ivyuma asigishijwe irangi ry'ubwatsi rutoto .Inkingi nini zubakishijwe isima isigishijwe irangi ry'umuhondo.

Imbuga nini cane irimwo umusenyi nutubuye duto-duto. Amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati atukura, ibendera ry'igihugu cu Burundi rimanitswe.

Inzu yubakishijwe amatafari y'umusenyi uvanzwemwo n'isima. Intebe y'inyegamo ikozwe mu mbaho. Imeza zibiri z'imbaho batembagaje zigwa hasi.

Imbuga nziza cane irimwo umusenyi n'utubuye tw'urucekeri amazu yubakishijwe amatafari aturiye ariko asakajwi amategura igicukirimwo ibara nimeze nk'igirabura n'irindi ryera.

Inzu ifise amadirisha y'ibiyo bibonerana. Ibitambara bifuka amadirisha byirabura birambuye igice kimwe imeza nyinshi cane hamwe n'intebe z'inyegamo ibitabo, bitandukanye biri hejuru ku meza.

Amashure meza, ariko atanguye gusaza, asakajwe amabati yirabura, uruzitiro rw'amatafari aturiye, igicu kirimwo ibara ry'ubururu, imbuga irimwo ibipapuro bitabaguye.

Akazu kubakishijwe inkingi z'ivyuma, impande n'impande gateretswemwo amasandugu abiri akozwe mu mbaho, ayo nayo bayashiramwo imyanda itandukanye, bazoturira hanyuma.

Icumba c'ishure, ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi risakajwe amabati. Ikibaho kinini cane cirabura, canditsweko uruhande rumwe. Intebe z'abanyeshure zo kwicarako.

Ikigo c'amashure yisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye afise inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi iritukura. Akarima keza karimo uduti tumeze nk'amashurwe yo gushyariza.

Igicu ciza kirimwo ibara ry'ubururu , ryera hamwe n'iyirabura ikibuga c'umupira w'amaguru umunyeshuri w'umukobwa yambaye ishati yera n'ijipo yirabura atambukira muri ico kibuga.

Ikigo c'amashure yubakishijwe amatafari aturiye ageretswe rimwe afise inzugi n'amadirisha vy'ivyuma kandi vyose bisigishijwe irangira itukura.

Inzu nziza isakajwe amabati, ifise idirisha rinini ry'ivyuma risigishijwe irangi ry'ubururu. Utudirisha hejuru cane duto duto tureka umuyaga mukeya ukinjira.

Uduhanaguzo tubiri kamwe k'ubururu akandi kera, dukunda gukoreshwa iyo umuntu ashaka guhanagura ikibaho ngo akure ko ivyo yanditse n'ingwa.

Icumba c'ishure ry'intango, umwaka wa kane. Rifise intebe nyinshi cane z'abanyeshure, zikozwe mu mbaho, ariko zimwe zifise amaguru y'ivyuma.

Ikigo c'amashure yintango, ku mu.mwaka va gatatu , kugeza mu mwaka wa gatandatu. Yubakishijwe amatafari aturiye , ksndi asakajwe amabati mashasha. Ibiti vyiza , bifise amabati atey'igomwe.

Akazu kubakishijwe ivyuma bishinzwe impera n'impera ariko gateretswemo udusandugu tubiri dukozwe mu mbaho .Abantu baraza bagatamwo imyanda itandukanye kugirango bazoyitore bayiturire.

Ikigo c'amashure, yubakishijwe amatafari, aturiye; idirisha rinini, ry'ibiyo, bibonerana; ariko hasi, ibindi biyo bibiri, barumuyemwo, biravamwo.

Icumba, c'ishure ryisumbuye, igisata c'ubuhinga; amadirisha atatu, y'ibiyo bibonerana; imeza nziza cane, imbere yazo, hari intebe z'inyegamo, zo kwicarako.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye uruhande rwo hasi rusigishijwe irangi ry'umuhondo, urubaraza rusakajwe amabati y'imigongo minini icatsi kimeze nk'ishugwe ryo gushariza.

Icumba c'ishure ry'umwaka wa gatatu w'intango gifise ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome ariko kidahanaguye neza imeza z'ibiti hamwe n'intebe y'inyegamo.

Amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye afise amadirisha meza y'ibiyo bibonerana inkingi nini cane zubakishijwe isima kandi zisigishijwe irangi ry'umuhondo.

Ikigo, c'amashure y'intango; afise amadirisha, menshi cane, y'ibiyo bibonerana; amwe amwe, uruhande rumwe, ruruguruye; akarima karimwo ivyatsi bitotaye, n'ibindi vyumwe.

Igicu ciza cane kiri mu ibara ritukura iryera hamwe n'irimeze nk'iryirabura .Ikigo c'amashure yubakishijwe amatafari aturiye inzugi n'amadirisha bisigishijwe irangi iritukura.

Icumba c'ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye. Ikibaho kinini cane gihometswe ku ruhome. Imeza zikozwe mu mbaho. Intebe y'inyegamo yo kwicarako.

Imbuga nziza cane irimwo umusenyi hamwe n'utwatsi dukeya. Igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera. Amazu asigishijwe iranga ry'umuhondo.

Icumba c'ishure ry'intango, umwaka wa gatandatu, ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome rwiryo shure, canditsweko ibintu bitandukanye, intebe nyinshi z'abanyeshure zikozwe mu mbaho.

Icumba c'ishuri ryubakishijwe amatafari aturiye kandi risakajwe amabati, ikibaho kinini cane gihometswe ku ruhome canditsweko amajambo atandukanye hakoreshejwe ingwa yera.

Igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu iryera hamwe n'iryirabura imbuga nini irimwo umusenyi utubuye duto duto hamwe n'udupapuro dutabaguye.

Amashure meza cane afise inkingi z'isima, asakajwe n'amabati ashaje, igicu kirimwo ibara ry'ubururu, iryera hamwe n'iryirabura, imbuga nziza cane irimwo umusenyi n'utubuye duto duto.

Inzu y'igorofa igeretswe kabiri hasi hari abanyeshure bambaye impuzu zera hejuru hamye n'izirabura hasi aha kabiri n'aha gatatu abanyeshure bambaye iz'ubururu hasi izera hejuru.

Ikigo c'amashure yubakishijwe amatafari aturiye .Inzugi z'ivyuma zisigishijwe irangi ry'ubururu kandi zugaye itara riri hejuru ariko ridacanye.

Imbuga nziza cane, iri mu musenyi notobuye duto duto, inzu yubakishijwe amatafari aturiye ,iruhande yayo iyindi nzu ikiriko irubakwa, iboneka ko izoba ari igorofa ndende.

Ikigo c'amashure afise inkingi nini nini zubakishijwe isima kandi zisigishijwe amarangi abiri atandukanye hasi no hejuru izuba ririmwo riraka ariko urundi ruhande rwo rurimwo igitutu.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka wa mbere mu gisata c'ubuhinga. Ryubakishijwe amatafari aturiye. Rifise urugi runini cyane rw'ivyuma kandi bwugaye.

Isaho nini cane ifise utwumba dutandukanye umuntu abikamwo ibintu itekewemwo ibitenge ibirato n'izindi mpuzu zitandukanye z'abana.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye. Amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana, ariko afise n'utwuma dusigishijwe irangi ry'ubururu.

Umugabo afise ubumenyi mu bijanye no gucumba hamwe no kwotsa imikate, yambaye ishati yera y'amaboko maremare n'ipantaro yirabura aje kuraba yongera ahindukiza imikate yiwe.

Amashure, meza cane, yubakishijwe amatafari, aturiye; abanyeshure, batonze ku mirongo, binjira muri ayo mashure, bambaye, hasi, impuzu z'ubururu, ariko, hejuru ni izera.

Uruhome rw'inzu, yubakishijwe amatafari, aturiye; akantu bafyondako, amatara akaka, canke akazima; ikibaho kinini cane, canditsweko: igenekerezo, rya mirongo ibiri na kane, ntwarante, umwaka w'ibihumbi bibiri, na mirongo ibiri, na gatandatu; ni ayo majambo, yanditswe kuri co.

Ikigo, c'amashure y'intango, yubakishijwe, amatafari aturiye; gifise inzugi, n'amadirisha, vy'ivyuma, vyose bisigishijwe, irangi ry'ubururu; inkingi z'ivyuma, nazo nyene, zisigishijwe, mwene iryo rangi.

Imeza zikozwe mu mbaho ariko zifise amaguru y'ivyuma intebe nziza cane z'inyegamo zirabura amatara abiri ameze nkurukiramende amanitswe hejuru kandi yose acanye.

Ibarabara ry'ibivu. Igicu kirimwo ibara ryera. Abanyeshure bambaye impunzu zera hejuru hamwe n'iz'ubururu hasi, baragendagenda muri iryo barabara. Hirya yabo, akarima karimwo ivyatsi bitotaye.

Umugabo, yambaye ipantaro, itukura, n'ishati y'amaboko magufi, yicaye; uwundi mugabo ahagaze, arimwo arandika, ku rupapuro, rwera cane.

Ikaye isanzuruye yanditswemwo ibintu bitandukanye n'ikalamu y'ubururu agacupa karimwo amazi meza y'umusarara gateretswe kumeza umunyeshuri yambaye agapira k'amaboko mu magufi.

Imeza, ikozwe mu mbaho; igitabo gisanzuruye, canditswemwo ibintu, bitandukanye; agakaye gatoya, kera; umuntu, afise ikaramu, mu ntoke, arimwo arandika, muri ako gakaye.

Imeza ikozwe mu mbaho, iteretsweko igikombe kinini cane c'ubururu, agakoresho bakoresha mu guca imfuruka ngororotsi canke ntarutsi, ingwa zera ziri ku meza.

Inzu nziza cane, isigishijwe irangi, iry'umuhondo, rivanzwemwo n'iryera, ku mpome; ifise umuryango, uriko urugi, rw'ibiti, rwugaye; imeza nziza cane, zifise intebe, zibiri zibiri, z'inyegamo, z'urwatsi rubisi.

Ikibanza ciza cane cagutse kirimwo inzu yubakishije amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru rikaba risakaje amabati rifise imiryango n'abadirisha bikoze mu cuma imbere uhosangayo intewe z'ibiti zitonze umurongo zicayeko abanyeshuri.

Umupira mwiza cane wo gukina, ufise amabara atandukanye ibara ryera, iry'umuhondo ,iry'ubururu hamwe n'iryirabura. Uyu uroroshe gukina kubera utaremereye cane.

Igicu ciza cane, kirimwo ibara, ry'ubururu, hamwe n'iryera; imbuga, irimwo utwatsi, dutotahaye; ibiti birebire, bifise amashami mato mato, n'amababi abereye ijisho

Ikibuga, kinini cane, c'umupira w'amaguru; baragiharuye, ivyatsi vyose, birumye; abanyeshure, benshi cane, batonze ku murongo, bakoze umurongo, uhese wugaye.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu, iryera hamwe n'irimeze nk'iryirabura, imbuga nziza cane irimwo umusenyi n'utubuye duto duto, ibendera ry'igihugu c'uBurundi rimanitswe.

Imbuga, irimwo utwatsi, dukeya, utumanyu tw'amabuye, hamwe n'ibindi, bisigarira, vy'ibipapuro; igiti ciza, kirekire, gifise amashami magufi, hamwe n'amababi, mato mato.

Igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera amazu yubakishijwe amatafari aturiye amadirisha y'ibiyo bibonerana imbuga nziza cane irimwo umusenyi n'utubuye twiburungushuye.

Ikigo c'amashure y'intango yubakishijwe amatafari aturiye imbuga nziza cane irimwo umusenyi nutubuye duto duto igicu kirimwo ibara rimeze nk'iryubururu nirindi ryera.

Icumba c'ishure, ryisumbuye; rifise urubaho, rurerure cane, rwirabura, ruhometswe ku ruhome; rwanditsweko amajambo, atandukanye; intebe n'imeza, vyose vy'abanyeshure.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu, iryera, hamwe n'iryirabura, amazu yubakishijwe amatafari aturiye, imbuga nziza cane irimwo umusenyi nutubuye duto duto.

Inzu, nziza cane, irimwo amatara, manini manini, kandi acanye; imeza, ndende cane, imbere yazo, hari intebe, nziza, z’inyegamo, kandi zirabura.

Inzu, yubakishijwe amatafari aturiye, ifise idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana, nudukingira idirisha twubakishijwe ivyuma, umugabo yambaye ipantaro y'ubururu n'ishati yera.

Urusengero, runini cane, rwubakishijwe amatafari, aturiye, hamwe n'amabuye; rusakajwe amabati, mashasha; umugabo, yambaye umupira utukura, hamwe n'ipantaro yirabura, ahagaze imbere, y'urwo rusengero.

Inzu yububiko bwibitabo bibitswe neza cane imeza ikozwe mu mbaho isigishijwe irangi ry'ubururu iyindi meza izungurutswe n'intebe z'inyegamo.

Icumba c'ishure riteye igomwe. Rifise amatara manini cane ameze nk'urukiramende kandi yose acanye, imeza ndende ikozwe mu mbaho ariko ifise amaguru y'ivyuma.

Icumba c'shure risigishijwe irangi iry'umuhondo ku mpome. Amatara abiri maremare amanitswe hejuru. Amadirisha y'ibiyo bibonerana yuguruye intebe zo kwicarako.

Igicu, ciza cane, kirimwo ibara ry'ubururu, iryera, hamwe n'iryirabura; inzu isakajwe amabati, atukura, iyindi isakajwe, ayashaje; ibendera ry'igihugu, c'Uburundi, rimanitswe.

Ibendera, ry'igihugu c'Uburundi, rirahungabana; imbuga, irimwo utubuye, duto duto cane, twamanyaguwe, hakoreshejwe inyundo; igicu, kirimwo ibara ry'ubururu, hamwe n'iryera.

Icumba c'ishure ry'intango rifise urubaho runini cane rwirabura ruhometswe ku ruhome intebe nyinshi cane z'abanyeshure zikozwe mumbaho zitondetswe ku mirongo itatu ibangabanganywe.

Ikigo c'amashure yisumbuye umwaka w'indwi n'umwaka w'umunani, gifise amadirisha n'inzugi vyose bisigishijwe irangi ry'ubururu. Ibiti bimeze nk'amashurwe yo gushariza.

Uburaro bw'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bufise ibitanda bigerekeranye, kandi bitonze ku murongo neza cane amasanduku abanyeshure babikamwo ibikoresho vyabo.

Uruhome rw'inzu isigishijwe irangi ry'umuhondo rucapweko imipira itandukanye irimwo ibara ryirabura hamwe n'iryera akamenyetso kumutima gacapwe kuri urwo ruhome.

Ikigo c'amashure y'intango, umwaka wa gatanu n'uwa gatandatu, cubakishijwe amatafari aturiye, igicu kirimwo ibara ryera hamwe n'iryirabura.

ishure ryiza cane ribitswemwo ibitabo bitandukanye. Utubati twinshi dufise ivyumba birenga bibiri .Intebe y'ibiti isigishijwe irangi ry'ubururu.

Amashure meza cane afise inkingi nini gose zubakishijwe isima zisigishijwe irangi ry'umuhondo zose hamwe urugi rw'ivyuma rwugaye.

Ikigo c'amashure yubakishijwe amabuye mu ntango. Ariko hejuru ni amatafari aturiye. Amadirisha y'ibiyo bibonerana. Ibiti vyakuze bifise amashami matomato n'amababi maremare.

Uruhome rw'inzu rusigishijwe irangi ry'umuhondo. Urubaho runini cane rwirabura ruhometswe kuri urwo ruhome. Rwanditsweko amungane atandukanye.

Igicu ciza cane kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iyera amashure yubakishijwe amatafari aturiye, kandi amwe asakajwe amabati ashaje imbuga irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto.

Amashure y'intango, yubakishijwe amatafari, aturiye; afise amadirisha y'ibiyo, bibonerana; ibendera ry'igihugu, c'Uburundi, rimanitswe; abanyeshure, batonze ku mirongo.

Ishure risigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana imeza zikozwe mu mbaho ariko zifise amaguru y'ivyuma.

Inzu nini cane yubakishijwe amatafari aturiye. Hejuru cane utudirisha duto duto twemerera umuyaga mukeya kwinjira, amabati manini afise imigongo minini cane.

Inzu isigishijwe irangi ry'umuhondo uvanzwemwo n'irindi rikeya ryera ifise idirisha ry'ibiyo bibonerana ibitambara bipfuka amadirisha vy'ubururu, kandi ibikumye.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, kandi isakajwe amabati atukura urugi rw'ivyuma rusigishijwe irangi ry'ubururu abantu benshi cane barimwo barakinira mu mbuga.

Igicu ciza, kirimwo ibara ry'ubururu, hamwe n'iryera; amabati menshi cane, ashaje; imbuga, irimwo umusenyi, hamwe n'utubuye, duto duto.

Amabendera abiri atandukanye harimwo n'iryo igihugu c'uburundi yo se aramanitswe abantu barimwo abagore bahagaze musi yayo umabendera ibitutu vyabo biri inyuma yabo.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera inzu yubakishijwe matafari aturiye umuryango uriko urugi rw'ivyuma usigishijwe irangi ritukura.

Ikigo, c'amashure y'intango, yubakishijwe amatafari, aturiye; udukingira amadirisha, tw'ivyuma, dusigishijwe irangi, ry'ubururu; inkingi nini nini, z'ivyuma, zifashe urubaraza.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, igicu kirimwo ibara ryera. Ibiti vyakuze birasagarara bifise amababi matomato yegeranye. Imbuga irimwo umusenyi n'utubuye dutoduto.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'amabuye isakajwe amabati mashasha abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure hejuru ishati yera ariko hasi amapantaro atukura.

Inzu iteye igomwe ifise amatara menshi cane y'umuzingi amanitswe hejuru, ariko nta na rimwe rya kig imeza nziza zifise n'intebe zo kwicara ko.

Icumba c'ishure risigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome, rifise urugi runini cane rw'ivyuma rwugaye, rusigishijwe irangi ry'ubururu, intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho.

icumba c'ishure rya kaminuza ririmwo imeza nziza cane zikozwe mu mbaho ariko zifise amaguru y'ivyuma abantu benshi bambaye imyambaro yirabura hasi no hejuru

Inzu yubakishijwe amatafari atoriye kandi ifise amadirisha y'ibiyo bibonerana isakajwe amabati y'urwatsi rubisi amabendera abiri amanitswe imbuga irimwo utwatsi dutotaye.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye; afise inzugi n'amadirisha vyose bisigishijwe irangi ry'ubururu; imbuga irimwo utwatsi dutotahaye.

Ikigo c'amashure yisumbuye yitiriwe umutima Mweranda gifise uruzitiro runini cane rwubakishijwe amatafari aturiye umuryango uriko urugi rw'ivyuma kandi rwuguruye.

Igicu ,ciza cane,, kirimwo ibara ry'ubururu ,hamwe n'iryera ,ibendera ry'igihugu c'uburundi rimanitswe ,imbuga nziza irimwo umusenyi hamwe n'utubuye duto duto.

Ishure ryiza cane ririko igicapo c'ibendera ry'igihugu cy'uburundi, umugabo yambaye umupira w'amaboko magufi n'ipantaro y'ikoboyi, ahagaze ateye umugongo iryo shure.

Amashure meza cane y'intango yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati y'imigongo minini imbuga irimwo utwatsi hamwe n'ibipapuro bitabaguye.

abanyeshure batandukanye bambaye imyambaro yabo ibaranga .Hasi isa n'ubururu ,hejuru irera, umwe muri bo w'umuhungu ahetse isaho mu mugongo Uwundi w'umukobwa afise isuka mu ntoke.

Icumba c'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye akabati k'ibiti gafise utwumba dutandukanye tumwe turimwo ibikarato ariko utundi turimwo ibitabo.

Amashure menshi cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati ashaje, abanyeshure benshi barimwo barakinira mu mbuga y'ishure irimwo utwatsi dutotahaye.

Icumba c'ishuri ryisumbuye abanyeshuri bicaye umwe umwe mu ntebe yinyegamo imbere yabo hari imeza yokwandikirako bose bafise amakaramu mu ntoki.

Umupira mwiza cane w'amaboko ufise amabara abiri atandukanye harimwo n'iryirabura abakobwa barashobora kuwukina, ariko kandi n'abahungu na bonyene ntibabibujijwe.

Icumba c'ishure ryisumbuye ikibaho kinini cane cirabura gihometswe ku ruhome imitambikwa y'ibiti hejuru amabati mashasha amadirishya y'ibiyo bibonerana.

Uburaro bw'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye burimwo ibitanda vyinshi cyane bikozwe mu mbaho kandi bigerekeranye bimwe bisashwe ko imido minini-minini hamwe n'amashuka.

Amashure y'intango afise amadirisha meza cane iyoibiyo bibonerana, kandi amwe muri yo yuguruye imbuga irimwo utwatsi idutotahaye igicu kirimwo amabara yera.

Icumba c'ishure rifise idirisha rinini cane y'ibiyo bibonerana, agakingira iryo dirisha k'ivyuma, imeza nziza cane hamwe n'intebe zo kwicarako.

Icumba c'ishure risumbuye umwaka w'indwi rifise amadirisha y'ibiyo bibonerana udukingira amadirisha tw'ivyuma, imeza ndende ikozwe mu mbaho.

Icumba c'ishure ryisumbuye, ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise imiryango myiza cane, akabati k'imbaho, intebe nziza zo kwicarako.

Amashure meza cane asigishijwe irangi ritukura ku ruhome asakajwe amabati mashasha imbuga irimwo umusenyi n'utubuye duto duto akarima karimu utwatsi dutotahaye.

Imbuga nziza irimwo umusenyi hamwe n'utubuye duto duto, ibendera ry'igihugu c'uburundi riramanitswe, igicu kirimwo ibara ry'ubururu hamwe n'iryera.

Igicu ciza cane kirimwo irangi ry’ubururu hamwe n'iryera, ibendera ry'igihugu c'uburundi rimanitswe. imbuga nziza cane irimwo umusenyi hamwe niutubuye dutoduto.

Amashure, meza cane, yubakishijwe amatafari, aturiye; afise inkingi z'ivyuma, ntonto, zisigishijwe irangi ritukura; umuryango uruguruye, imbuga nini cane, barimaguyemwo; ivyatsi vyatanguye kwuma.

Uruhome rw'inzu, isigishijwe irangi, ry'umuhondo; ikibaho kinini cane, cirabura, gihometswe kuri urwo ruhome; canditsweko iri jambo, rikurikira:" ikibazo c'ikirundi".

Ububiko bw'ibitabo bibitswe neza cane ahantu habyo habitegekanirijwe utubati twimbaho dufise ibyumba bitandukanye intebe nziza cane umuntu yicaramwo akegamira.

Icumba c'ishure ry'intango umwaka wa kane gifise amadirisha abiri y'ibiyo bibonerana, intebe ndende z'abanyeshure zikozwe mu mbaho ariko zifise amaguru y'ivyuma.

Icumba c'ishure ryisumbuye umwaka w'indwi rifise imashini nini cane y'inyabwonku yuguruye, yerekana utuntu dutandukanye bivanye n'ivyo ushaka guhiga.

Igicu kirimwo ibara ry'ubururu iryera hamwe n'iryirabura inzu ifise inkingi zibiri yubakishijwe amatafari aturiye kandi isakajwe amategura ashaje.

Ikigo, c'amashure, yubakishijwe amatafari, aturiye; ikirundo kinini cane, c'amabuye, manini manini, igicu, kirimwo ibara ry'ubururu, hamwe n'iryera; imodoka, itwara abantu benshi.

Amashure meza cane asakajwe amabati atukura uruzitiro rurerure gubakishijwe amatafari aturiye imbuga irimwo utwatsi dutotahaye n'utundi tumeze nkutwumye.

Amabendera abiri atandukanye harimwo n'iry'igihugu cU'Uburundi yose aramanitswe. Ibarabara risashwemwo amabuye yakozwe n'abantu. Ibiti birebire bifise amababi mato mato.

Icumba, c'ishure ryisumbuye, umwaka w'indwi; yubakishijwe amatafari, aturiye, rifise amadirisha y'ibiyo, bibonerana; ikibaho, kinini cane, cirabura, gihometswe ku ruhome.

Inzu ifise inkingi nini cane yubatswe mw'isima imbuga irimwo amabuye kubera ko yaramanyaguritse haguye imvura nyinshi cane.

Ibiranganzira bibiri bitandukanye kimwe: gifise amaguru y'ivyuma kandi ccanditsweko amajambo atandukanye mu rurimi rw'ikinyamazuru ikindi naco gikozwe mu biti canditsweko amajambo mu rurimi rw'icongereza.

Ibarabara ryiza cane hirya hari utwatsi dutotahaye, ibiti vyinshi cane bifise amashami manini manini, utubabi duto duto kandi dusongoye.

Ikigo c'amashure yisumbuye kigeretswe kabiri gifise inzugi n'amadirisha vyose vy'ivyuma kandi bisigishijwe irangi ry'icatsi kibisi uruzitiro rutoya cane rw'ivyuma.

Amashure meza cane ageretswe rimwe afise amadirisha y'ibiyo bibonerana abanyeshure benshi batonze ku murongo bakoze umurongo uhese wugaye.

Inzu yubakishijwe amatafari y'umusenyi uvanzwemu n'isima ifise umuryango utariko urugi umuntu w'umukobwa yambaye ijipo yirabura n'ishati yera arimwo arakoropa.

Inzu nziza cane isigishijwe irangi ritukura hasi, ariko hejuru ni irangi ry'umuhondo rivanzwemwo n'irindi ryera idirisha ry'ibiyo bibonerana imbuga nziza irimwo utwatsi dutotahaye h amwe nutubuye duto duto.

Ikibanza kirimwo kirubakwamwo inzu nziza cane izoba ari gorofa igeretse gatandatu abagabo bambaye inkofero zera mu mutwe bafise ubumenyi mu bijanye no kubaka mwene izo nzu.

Umunyeshuri w'umukobwa afise imishatsi miremire itsivye .kandi iboheye inyuma yicaye ku ntebe y'inyegamo .Imbere y'iwe hari imashini y'inyabwonko yirabura.

Urupapuro rwera rwanditswe ko ibintu bitandukanye n'ikaramu yirabura amatara abiri yiburungushuye afise umuco w'umuhondo abantu babiri bambaye amataburiya yera.

Imeza nini cane ikozwe mu mbaho ariko ifise amaguru y'ivyuma iteretswe ko imashini y'inyabwonko icanye udutara twiburungushuye turimwo turaka.

Ishure risigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome rifise amadirisha manini cane y'ibiyo bibonerana abanyeshure bicaye mu ntebe zabo z'inyegamo bamwe muri bo imbere yabo hari imashini y'inyabwonko.

Icumba c'inzu yubakishijwe amatafari aturiye akabati karekare gakozwe mu mbaho kandi kugaye abagabo batandukanye bose bahagaze bakikuje imeza iriko ikintu barimwo barasanura capfuye.

Umugabo yambaye ikoti nziza cane yirabura, imbere yambariyemwo ishati yera, arimwo araraba abanyeshure bicaye mu ntebe z'inyegamo, barimwo barakoresha imashini y'inyabwonko.

Imeza iteye igomwe, iriko ibikoresho bitandukanye, umuntu w'umugore yambaye agapira k'irabura k'amaboko magufi, yifashe mu mafyinga, afise imishatsi yasokoresheje ashiramwo amavuta.

Ububiko bw'ibitabo bwiza cane akabati gafise ivyumba vyinshi bitandukanye imeza ikozwe mu mbaho ariko ifise amaguru y'ivyuma intebe z'inyegamo zo kwicarako.

Imashini nyabwonko iteretswe ku meza nziza cane .Iyindi meza y'ibiti iri imbere mu nzu ifise imashini nyabwonko yoyo yakije.

Icumba c'ishure ry'imyuga, akabati gakozwe mu mbaho kugaye, idirisha ry'ibiyo bibonerana, abanyeshure bambaye impuzu zabo zisa n'ubururu.

icumba c'ishure kirimwo utubati twishi cane dutandukanye kandi dufise utwumba na twonyene dutandukanye umuntu arashobora kutubikamwo ibitabo canke amakaye

Inzu nziza ifise idirisha ry'ibiyo bibonerana igitambara gipfuka umuryango kirambuye abagabo babiri b'abazungu barabana mu maso umwe muribo yambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi n'amarori mu maso.

Uruhome rw'inzu rumanitswe ko igikoresho kinini cane c'icuma gikunda gukoreshwa nk'iyo hagize ahantu umuriro wa kagiturumbuka, bagitora bakaja kuzimya uwo muriro.

Icumba c'ishure ryisumbuye risigishijwe irangi ry'umuhondo ku ruhome. Amatara manini manini ameze nk'urukiramende amanitswe hejuru kandi yose aracanye.

Umuntu uwo umugore yambaye inkofero y'umuhondo mu mutwe isarubeti ndende y'ubururu agapira k'umuhondo ni ko yatanguje imbere muntoke afise akantu bavugiramwo.

Inzu, nziza cane, ifise ibitambara, bipfuka amadirisha, birebire, birimwo amabara, atandukanye, harimwo ayatukura, n'ayera; ikindi gipapuro, canditsweko, urutonde rw'amakaminuza, yigenga.

Inzu, isigishijwe irangi ry'umuhondo, rivanzwemwo n'iryera, ku ruhome; ifise idirisha rinini, ry'ibiyo, bibonerana; udukingira amadirisha, tw'ivyuma, dusigishijwe irangi, ry'ubururu.

Icumba k'ishure ryubakishijwe amatafari aturiye rifise urubaho rwirabura rwanditswe ko amajambo atandukanye n'ingwa yera umwigisha w'umugabo ahagaze imbere yimeza ikozwe mumbaho.

Udukoresho twubakiwe gushyigwamwo imyanda itandukanye aka mbere kagenewe gushyirgwamwo ibishobora kubora vuba vuba nk'ibipapuro hamwe n'ibisigazwa by'ibyo kujya aka kabiri na ko gashyigwamwo ibintu birimwo nk'amacupa n'ibindi.

Inzu y'igorofa igeretse gatatu imeza y'ibiti ifise n'intebe zo kwicarako abantu babiri umwe yicaye ku ntebe uwundi ku meza barimwo barayaga.

Inzu nziza cane y'igorofa igeretswe kabiri, ifise ibiyo vy'ubururu, umuntu w'umugabo ari kw'ikinga ahetse inyuma mugenzi wiwe.

Ibarabara ryiza cane risashwemwo amabuye y'amakorano, amazu y'amagorofa maremare cane yubatswe iruhande y'iryo barabara, igicu kirimwo ibara ryera hamwe n'irindi irimeze nk'iryirabura.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye n'urundi ruhande rwubakishijwe amabuye ifise inzugi z'ivyuma kandi zugaye isakajwe amabati.

Imeza nini cane iriko ibintu bitandukanye agakaye gatoya kera hamwe ni'igitabo umugabo yambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare n'isaha ku kuboko.

Umwana w'umukobwa afise imishatsi myishi yirabura yambaye umupira w'amaboko maremare utukura n'ipantaro y'ikoboyi mu ruhande rwiwe rw'iburyo hari indobo y'ubururu.

Ikibuga ciza cane kirimwo utwatsi dutotahaye ibidara vyubatswe, kandi bisakajwe amashitiyingi abantu benshi cane bitabiriye ibirori vy'ubukwe.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amwe amabati atukura imbuga irimwo butwatsi twinshi dutotaye umuntu w'umugabo yambaye inkofero.

Umugore w'inzobe yambaye ikoti itukura n'ipantaro yirabura abandi bantu bambaye amasaruweti maremare umwe muribo yambaye agakingira amaso.

Icumba c'ishure risigishijwe irangi ry'umuhondo uvanzwemo nirindi rikeya ryera abantu benshi bicaye ku ntebe z'inyegamo uwundi muntu w'umugore w'umuzungu ahagaze imbere yabo.

Ibarabara ry'ikaburimbwi, ariko ryatanguye kubomagurika amashure iyubatswe iruhande y'iryo barabara afise uruzitiro rw'ivyuma hamwe n'inkingi zisima.

Inzu nziza cane ifise idirisha ry'ibiyo bibonerana ibiti birebire bifise amashami maremare n'amababi matoya yegeranye ibarabara ririmwo umusenyi.

Umuntu w'umugabo, yambaye isarubeti afise urukero umuntoke, abandi bantu b'abakobwa nabo nyene bambaye amasarubeti, ariko bobo bafise imishatsi ijishe ku mutwe.

icumba c'ishure rya kaminuza rikoregwamwo ubushakashatsi igitanda kijyamitswe ko ikintu cy'igipupe abantu bambaye amatabuliya yera bamwe muri bo bambaye n'udukingira umunwa

Icumba c'ishure rya kaminuza igisata c'ubuhinga abanyeshure b'abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro yabo ibaranga kandi iriko n'ikimpangu c'ishure.

Icumba c'ishure rya kaminuza igisata c'ubuhinga, amameza menshi cane atondetswe ku murongo asashwe ko ibitambara bitandukanye. Intebe z'inyegamo ziri mbere y'ayo mameza.

utubati dukozwe mu biti ariko dufise inzugi ziriko ibiyo bibonerana. Abanyeshuri basanzwe bakurikirana ibijyanye n'amagara y'abantu ,barimwo bariga kubaga umuntu.

Inzu nini cane, ifise inkingi, zubakishijwe isima; hejuru, imitambikwa y'ibiti, kandi isakajwe, amabati; abantu batandukanye, bari muri yo; bambaye, amataburiya yera.

Uruhome rw'inzu, rusigishijwe, irangi ry'umuhondo; ikibaho kinini cane, cirabura, canditsweko ibiharuro, bitandukanye; ivyo vyose, vyanditswe mu rurimi, rw'ikinyamazuru.

Inzu ifise amadirisha ane y'ibiyo bibonerana hamwe n'udukingira amadirisha tw'ivyuma itara rimwe rirerire ryakije umugabo yambaye agakingira umunwa yicaye mu ntebe y'inyegamo.

Akazu ka surwumwe gasigishijwe irangi y'umuhhondo; gafise urugi rw'icuma rusigishijwe irangi ritukura kandi rwuguruye. Imbere y'uko winjira ahantu ubanza gukarabira intoke.

Ikigo c'amashure y'umwaka wisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye inkingi zirezire cane zisima umwigisha w'umugabo afise amakaye mu ntoke aritahiye.

Inzu yubakishijwe amatafari aturiye, idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana bifise agakingira amadirisha kameze nk'akayungiro, abagabo bambaye amasarubeti y'ubururu, bamwe muribo bambaye n'udukingira intoke.

Abanyeshure bo muri kaminuza basanzwe bakurikirana ibijanye n'amagara y'abantu, barimwo bariga kubaga. bambaye amataburiya yera hamwe n'udukingira umunwa mbere n'inkofero.

Ikigo c'amashure yubakishijwe amabuye gifitse inkingi z'ivyuma zisigishijwe irangi ritukura amadirisha y'ibiyo bibonerana n'udukingira amadirisha tw'ivyuma.

Icumba ciza cane gifise amadirisha y'ibiyo bibonerana imeza zikozwe mu mbaho, ariko zifise amaguru y'ivyuma, imbere n'inyuma hari intebe z'inyegamo.

Icumba c'ishure rya kaminuza. Umwigisha w'umugabo yambaye umupira w'amaboko magufi, ahagaze imbere y'abanyeshure bicaye mu ntebe z'abo z'inyegamo

Imeza ikozwe mu mbaho ishashweko igitambara cera iteretsweko utubuni tubiri turi mw'amazi yo kunywa abantu benshi bahagaze ariko uwundi muntu umwe w'umukobwa yicaye mu gakinga k'ibimuga.

Icumba c'ishure rya kaminuza igisata c'ubuhinga abanyeshure bambaye amasarubeti y'ubururu ariko imbere bambariyemwo udupira tw'umuhondo basanzwe bafise ubumenyi mu bijanye no gusanura ibikoresho bigendeshwa n'umuriro vyononekaye.

Uruhome rw'inzu, rusigishijwe irangi, ry'umuhondo; mu mfuruka, hateretswemwo akantu, karimwo imyanda, itandukanye; igizwe n'ibipapuro bitabaguye, hamwe n'ibisigarira, vy'ingwa.

Inzu nini cane ifise amadirisha y'ibiyo bibonerana. Hejuru imitambikwa y'ivyuma kandi isakajwe amabati. Abantu benshi cane bagizwe n'abagabo n'abagore, bicaye mu ntebe zabo z'inyegamo.

Amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi asakajwe amabati ashaje . Akarima karimw 'utwatsi dutotahaye, n'ibiti binini bifise amababi mato mato.

Urupapuro rwera, rwanditsweko ibintu bitandukanye hakoreshejwe imashini y'inyabwonko, ikiganza c'umuntu afise ikaramu muntoke, kandi arimwo aruzuza urwo rupapuro.

Inzu ibitswemwo ibitabo bitandukanye kandi biri ahantu havyo habitegekanirijwe umuntu w'umukobwa yambaye ipantaro y'ikoboyi y'irabura n'agapira kirabura k'amaboko magufi.

ikigo c'amashure yisumbuye , yubakishijwe amatafari aturiye . inkingi nini nini zubakishijwe isima ,umwigisha w'umugabo afise ibitabo mu kuboko kwu kubamfu , aritahiye.

Abagabo babiri, b'abazungu; umwe, yambaye umupira, w'umuhondo, w'amaboko magufi, n'amarori mu maso; yicaye ku ntebe, y'inyegamo, ifise amaguru, y'ivyuma; uwundi, yambaye umupira, wirabura, kandi nawe nyene, yicaye mu ntebe, y'inyegamo.

Inzu y'igorofa igeretswe gatatu, ifise hejuru utuzitiro tw'ivyuma, hasi abanyeshuri baricaye mu ntebe barorera abakinyi babiri, barimwo barakina umupira w'amaboko.

Inyubako ifise idirisha rinni cane ry'ibiyo bibonerana. Igicu kirimwo ibara ryera hamwe n'iryo ubururu. Ibiti vyinshi cane bifise amashami maremare n'amababi mato mato.

Inzu ibereye ijisho ifise inkingi zisima ariko umwiza ni mwinshi kubera amatara ari muri iyo nzu ata narimwe ricanye, umugabo yambaye itaburiya yera imbere y'iwe hari imashini nyabwonko.

Akazu kasugumwe kubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'amabuye, gafise ivyumba bibiri bitandukanye, vyose vyugajwe n'urugi rw'icuma.

Ucumba ry'ishure y'ubuhinga imeza ndende cane iteretsweko imashini z'inyabwonko zigendanwa imbere y'izo meza intebe zirabura zo kwicarako.

Abagabo bambaye amasarubeti y'ubururu ariko imbere bambariye ku mipira y'imihondo. Bafise ubumenyi butandukanye mu bijanye no gusanura ibikoresho bikoreshwa n'umuriro vyononekaye.

Icumba c'ishure kibitswemwo ibitabo bitandukanye bikoreshwa n'abanyeshure akabati kanini cane gafise ivyumba bitandukanye bibikwamwo cane cane ibitabo vya kazinduzi.

Imeza, ndende cane, y'imbaho; iteretsweko, amakaye abiri, asanzuruye; imwe, igeretswe hejuru y'iyindi; kandi zose, zanditswemwo, ibintu bitandukanye, hakoreshejwe, ikaramu y'ubururu.

Umugabo muremure cane w'inzobe afise imishatsi myinshi ku mutwe yambaye ishati n'ipantaro vy'ubururu, hamwe n'isaha ku kuboko, imeza ikozwe mu mbaho hejuru hariko urukero rutukura.

Ibiro vy'umukuru w'ishure bisigishijwe hejuru irangi ry'umuhondo rivanzwemo n'irindi yera rifise umuryango munini uriko urugi rw'ibiti rwuguruye.

Inzu y'igorofa igeretswe kabiri ifise amadirisha y'ibiyo bibonerana uruzitiro hejuru rw'ivyuma abanyeshuri benshi bari mumurwi umwe kandi bose bahagaze.

Ububiko bw'ibitabo, bubitswe mu cumba c'ishure ry'intango, abantu batanu bose bicaye ku meza, hari ibitabo bisanzuruye, bariko barasomamwo ibintu bitandukanye.

Inzu yubakishijwe amatafari y'umusenyi uvanzwemo n'isima abagabo batatu bambaye amasarubeti y'ubururu udukingira umunwa twirabura n'udukingira intoke dutukura.

Icumba c'ishure rya kaminuza rifise itara hejuru rimeze nk'urukiramende ariko urizimije, utundi dutara twiburungushuye twotwo twakije.

Icumba c'ishure rya kaminuza, umunyeshure asanzwe akurikirana igisata c'ibijanye n'amagara y'abantu, yambaye agakingira umunwa, itaburiya ndende yera hamwe n'agakingira intoke.

Icumba c'inzu gisigishijwe irangi ry'umuhondo ku mpome idirisha rinini cane ry'ibiyo bibonerana ryugaye, igitambara gipfuka idirisha gikumye itara rirerire ryenena ku migozi.

Ikigo, c'amashure meza cane, kandi ageretswe gatatu; uruzitiro rurerure, rwubakishijwe, amatafari aturiye; umugabo ahagaze, arimwo arasoma, ivyanditswe, kuri urwo ruzitiro.